Una ho hongo iinima iiwanawa, ongeshefa yoye oha yi koko eto haluka wuna oshitasi shoye hoka aantu ha yeya oku landa iipumbiwa yawo yomo magumbo mbyoka ya longwa miiti ngashi iitafula, iipundi, ooskopa, oodhimbo na yilwe. Owa pumbwa nduno oku yi gwa yeka omagadhi opo ya tende.

Oositola dhoka hadhi landitha iinima unene tuu iikulya mbyoka yapya nale, odhi hole okupa aantu oombapila moka ha kala ya tonyena iikulya ya wo opo kayi dhengwe kombepo. Yamwe ohaya gandja uunayilona opo aantu yatulemo.

Ondunda yomalandithilo ndjoka hayi landitha iinima ya longwa miipa ohamu adhika iinima ngaashi oongaku ,omapaya ,oondjato niikatha woo mbyoka hayi zalwa . Iinima mbino oyili yasimana molwaashoka ohayi vulu oku etela omuntu oshimaliwa naantu oyendji oyeyi simaneka oshoka oyakola.

Longitha okakalata koye okaluudhe koshisiliveli nenge koshingoli kombaanga yotango yopashigwana kositola yedhina Nictus ndjoka hayi landitha iipumbiwa yomegumbo ngaashi oombete opo wu kuthilwe ko kondando.

Ombaanga ndjoka yaBank Windhoek oyina oshisho noshigwana. Oyili hayi yambidhidha unene tuu aanangeshefa aashona mboka yena oongeshefa ngaashi dhokukulula. Shino ohayi yakwathele opo yavule okupungula okashonanima kayo hoka haya monomo yo taya gwedhelwako iishoshela sho taya pungula nombaanga ndji.

Omatyofa oyo iipundi mbyoka ya ndulukwa po komuntu ta longitha omafulafula oshowo iiyata eteyi hondjele ko nawa. Ohaga kala nduno taga monika nawa. Omuntu ngoka ena uunongo wokuganinga, otavulu okutota po ongeshefa ye ta kala talanditha kwaamboka yeli mompumbwe shono tashi mu etele iiyemo.

Aanageshefa aashona ohaya yambidhidhwa komahangano opo ongeshefa dhawo dhiye pombanda ehangano ngashi ndoka lyo Barkpro lyo hali nduluka uusila woku kanga oomboloto nuukuki ondjili lyaganja olupandu kaateleki dhingi yuukuki noomboloto.

Wuya pombala owu pula woo poompundo ano Manga inoo ninga omatokolo kala ho dhilaadhila muule onga omakwatho mpaka naampeyaka pamwe nombaanga ndjoka yaBank Windhoek Manga inoo tameka okulongitha oshimaliwa shoye ipula tango muule opo wu tale ngeenge oshasimana tuu.

Ombanga ndjoka yaBank Windhoek oyili wo yi hole oku kutha ombinga momawudhano. Shino oha yeshi ningi sho hayi gandja omatseyitho kombinga yomawudhano oshowo oku yambidhidha pashimaliwa opo uudhano wu kale waya komeho.

Oweshi tseya tuu kutya oto vulu okwiilikolelasha shomondjato okupitila muunongo woye mwene? Omuntu ota vulu okuhonga iitafula oshowo iipundi miiti ndele e taka ta landitha. Iihongomwa mbika oyi holike kaantu oyendji noyendji otaya tameke okulanda shono tashi etele nakuhonga iimaliwa.

Owa hala okwaadha ondjodhi thaneko yoye mokumona onzapo yoye ndjono wakala noku ipula ehimbo alihe. Tondokelq kombaanga yonedbank opo upewe oshimaliwa shokufuta eilongo lyoe, ngoye to fut ngele wa mono iilonga yeithqno lyoe

Owu li ho mono iihuna ngele tashi ya poku tuma uunona kenongelo? Unene tuu ketameko lyoshikako, oto vulu oku longela pamwe nombaanga ndjoka yoBank Windhoek opo yi ku kwathele wu tote omayalulilo gombaanga, hoka to vulu oku kala totula oshimaliwa shoye. Wa ningila sho uunona tawu ka tameka, ngoye owu na posha.

Ngiika oho kala wa hala okutameka ongeshefa yoye, ihe ku shi kutya uuwanawa wu li mongeshefa owa shike? Ombaanga yaBank Windhoek otayi ku kwathele okutseya uuwanawa wongeshefa. Oto vulu okukala wu li kungoye mwene. Oto ilongo mo oshindji noto vulu okukala to ningi omatokolo kungoye mwene, ano wu li kungoye mwene.

Owuna uunongo ndele oto si koluhepo? Thikama nena, ka tete omiti e todhi kukutike, ngoye e todhi kweya dhi ninge iipilangi opo wu vule oku e ta po iitaafula niipundi, ngoye wuka landithe. Mongaashingeyi aantu oye hole iinima mbyoka ya longwa miiti, oshoka oya kola.

Owu na ngono wa hala okupa olupandu nenge ngono wa hala oku ulikila ohole, okupitila momagano ndele owa nyengwa okupungula oshimaliwa shomagano? Oto vulu okuya kombaanga yaNedbank, opo yi ku kwathele mokupungula oshimaliwa, sigo tashi gwana ngoye wu lande omagano gongushu to vulu oku ga pa omuntu ngoka we ga nunina.

Oositola odhindji odha longwa dhi na iiyelo iyali. Shimwe ooshoka hashi pitilwa uuna aantu taya yi meni, shimwe osho ku za meni. Okukala ositola yi na omiyelo mbali oshiwanawa, molwashoka mboka ye na oonyala oonde otaya kwatwa nuupu.

Ongoma ohayi hokelwa oondjila, uuna honingi iinima yoye iiwanawa owa pumbwa okwiifala mokati kaantu opo aantu ya vule oku kutha ko oshiholelwa, yo mboka ya panda yo ya vule woo okulanda. Uuna wuna uunongo wokunduluka po iipundi niitaafula oku ziilila momiti oshiwanawa wu keyi longele moondoolopa opo keegumwe iye mone.

Miipilangi oto vulu okuhonga mo iinima oyindji, ngaashi okataafula hoka haka vulu okutentekwa oradio yomuzizimbe. Oradio yomuzizimbe oya pumbwa okutulwa mokuma moka tayi vulu okukala ya gamenwa, itayi ihatapo nuupu, unene tuu ngele megumbo omuna aanona.

Iimaliwa yomuNamibia yomafo oyi li ya longululwa mbyoka yi li ya piti momumvo 2026,nuushina owundji woombaanga mboka wopondje owu li itaawu taamba natango iimaliwa mbika uuna omuntu a hala oku umbilako komayalulilo ge gombaanga.

Ombaanga ndjono yaBank Windhoek oyi li tayi kwashilipaleke oshigwana kutya, yo kayi na esiku yi dengele omuyakulwa tayi mu pula opo agandje oshimaliwa opo isindanene sha. Nuuna nduno oshigwana shi iyadha tashi dhengelwa oongodhi nashi tseye kutya, mbono ookalyamupombo.

Monamibia omuna iimaliwa ya yoolokathana. Omuna mbyoka iikukutu yi li moondola nanto dhili mumwe, ondola yimwe, iithilinga itano osho woo oshithilinga shimwe. Opuna woo mbyoka yomafo, mono tapu adhika ethele lyili mumwe, omathele gaali geli mumwe, noondola omulongo dhili mumwe.

Uuna iiyimati yapi noya adha okulikolwa, mwene goshikunino oheyi likolako nduno ndele tafala komahala gomalandithilo hono hakuya aantu oyendji tayeya okulanda. Naashika otashi ku etele nduno opo amonemo iimaliwa oyindji tavulu okukafuta nande omeya gengoka hakala nokutekela piimeno.

Omahala gomangeshefelo, Ohaku adhika iinima oyindji, naantu oyendji ohaya mbombo lekeleko, molwaashoka konyala kehe shoko to kongo, oko toshi adha. Yimwe yomiilandithomwa hayi a dhikako ongaashi oondjato dhoo meme no dhoo tate.

Eshina ndono lyopondje lyokugandja omayakulo lyombaanga yaBank Windhoek oli li tali kwathele oshigwana momayakulo ngaashi taga landula: omuntu ota vulu okuumbila ko sha kokambo ke kombaanga talongitha eshina ndyoka, ota vulu wo okutumina gulwe komayalulilo ge gombaanga ye, ta vulu okunana iimaliwa nenge okulundulula onomola ye yopaumwene.

Owuli wuna ehalo lyo ku tota ongeshefa yoye ashike kuna omadhiladhilo kutya oto ka landitha shike? Opuna ompito yoku ninga iipundi unene tu kaanongontu nenge wuye koskola wuka longwe oku etapo iipundi tolongitha iiti ngoye toyi tula omalapi ndele eto landitha.

Owuli wa lulilwa kondando yolusheno talu yi pombanda noonkondo otovulu oku longitha olusheno lwoonkondo dhetango ndoka luna ombiliha molwaashoka shampa wa landa opuwo itokala we totulako olusheno ngaashi olusheno ndu lwaza momeya. Uuna nduno tonyengwa otovulu oku talelapo ombaanga ya Standard opo yi kukwathele mokulanda.

Miiti ohamu vulu okuhongwa iinima ngaashi iipundi, iitaafula, ooskopa dhokupungula, osho wo omiyelo dhoondunda. Uuna omuntu e na uunongo wokunduluka po iinima mbino, nena ke na esiku a se koluhepo, molwashoka ota kala ashike ta hongo, ye ta landitha, iimaliwa evi to yele.

Uuyuni shi wa humu komeho, osha ningi enyanyu kaantu ayehe. Mongaashingeyi aantu haya yi we meni lyombaanga ya ka kale ya kalela omikweyo omileeleeka, opo ya tule iimaliwa komayalulilo goombaanga dhawo, ndele ohaya yi ashike puushina mboka wo pondje e taya ka tula ko sha kuumbo wawo.

Iimaliwa oyili ya simana monkalamwenyo yomuntu noyili hayi longithwa miilongo niilongo. Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho mbyoka yi li mo oyo hayi longithwa. Uuna nduno omuntu tayi koshilongo shilwe okuna okupingakanitha iimaliwa yoshilongo shaandjawo noyokoshilongo hoka tayi molwashoka okwa pumbwa iimaliwa yomoshilongo moka a vule okuyi longitha.

Ngoye owuli gumwe gomaavali mboka kehe esiku otaya ende taya lombwele iihwa, yo taya hakele omake molwa iinima yaanona yokushuna kosikola yi na ondilo? Pamwe nombaanga ya Bank Windhoek oto vulu okutota epandja lyoye e to kala to gongele oshimaliwa wu tegelele ethimbo lyaanona taya shuna kenongelo.

Ongoma ohayi holekwa pondjila uuna wuna iipindi yoye nawa wu longele iilonga yoye poluhayela, opo mboka yena ohokwe miilongomwa yoye ye ye ya lande. Ano omuntu ota vulu okuninga iipundi ta longitha iiti oshowo iilapi eteyi zaleke nawa.

Omahala gomalandithilo ohaga kala galongekidhwa nawa gayelekwa nawa niinima ohayi kala yatulwa pomahala, opo ngele omulandi teya ohathikile ashike uukilila mpoka puna iinima ndjoka ahala takutha nokuya pwaana emanepo lyethimbo, uuna ehala ndika lya vundakana aantu oyendji otaasimo uunye.

Melugo nenge mokombitha yomagumbo ngono gopashinanena ohamu adhika iinima oyindji ngaashi oosikopa dhokupungula iinima, ohamu adhika wo iiyaha yina iihape osho wo oomboloto niigwayekitho yadho. Omhamukala nduno mwatema opo omuntu avule okumona shoka apumbwa.

Owuli wuna ongeshefa yoye ashike oto nyengwa okutula kumwe omiyalu? Thikama wu ka lande okashina hoka haka yalula iimaliwa. Shoye oho kutha ashike okapandi kiimaliwa ndele e to tula mokashina moka. Ko taka longo po iilonga ayihe mbyoka wali wuna okulonga. Shino otashi ku pe nokuli omwaalu gu ukilila.

Oositola ndhoka hadhi landitha iikutu ohadhi kala dhina mo omapopitha ngoka ha ga kala ga zalekwa iikutu mbyoka tayi landithwa mo, opo aantu sho taya ende po positola mpono otaa mono omapopitha ngoka nota geya hilile meni lyositola, opo ya ka tale nawa iikutu mbyoka yo oyi iyelekele mo mwaambi ya panda.

Uuna aantu ya kutha ombinga momaudhano ohaya pewa olupandu, haya vulu oku pewa olupandu loshimaliwa. Aantu mboka haya pewa olupandu oyo mba nduno ya thika tango nenge mba ya sindana, unene tuu gotango, omutiyali nomutitatu. Shino ohashi ningwa komahangano ogendji mwa kwatelwa wo oombaanga ngaashi ndjoka yaNedbank.

Moshilongo Namibia omuna oosikola dhopawungomba hoka aantu yeli taa ilongo nkene omuntu tavulu okunduluka po oshinima ngaashi iikutu. Namboka ya sikola ko ohaya tameke nduno oongeshefa dhawo etaya kala taya hondjo yo taya kongo omahala moka taya kala taya landithile iikutu yawo ngaashi oohema.

Ookwanka noonkatse odhi li dha kuthilwa ko entene kombaanga ndjoka yotango yopashigwana moNamibia. Sho ye li haya longitha omayakulu gayo ihaa futu iishoshela yokomweedhi, shino oshi li oshiwanawa kuyo ngiini, molwaashoka ota ya kala ashike ta ya longitha omayakulo gombaanga ethimbo kehe yuuvite ya hala.

Kehe mpoka ombaanga yoBank Windhoek tayi tumu omayakulo, kondje yoshitayi, ohayiyi nuutala mboka hawu kala wuna oshihako shombaanga, opo kehe gumwe iimonene ko, kutya shoka tashi adhika mpoka ombaanga yaBank Windhoek.

Uuna wuna okakalata hono hakiithanwa oVisa kombaanga yaVenduka, oto vulu okutulapo ekankameno kutya otakukala hakuzi oshimaliwa shithike peni mesiku. Shino otashi kala oshiwanawa uuna wekakuthwa nande okookalyamupombo ndele oyeshi onomola yoye itaya kuthako iimaliwa oyindji.

Uuyuni paife owahuma komeho pehala kehe unene tuu moombelewa kehe to ende ouna oku adhamo okompiuta. Nookompiuta ndhika ohadhi longithwa okupungula uuyelele wunasha nombaanga nenge nehangano lyontumba. mongashingeya aantu ihaya kala we yena omishangwa odhindji dhindji tadhi manapo ehala moka ya pungula uuyelele.

Omahangano ogendji oha ga yambidhidha omaudhano ngashi mboka woka thanguthangu. Ombanga lyoka yaNedbank nayo wo oyili yimwe yomo mahangano ngoka haga yambidhidha, ohayi vulu oku tulapo oshimaliwa poshitafula oposhi isindanenwepo komusindani omunelago.

Mongashingeyi aantu ihaya landula we omikweyo omileleeka meni lyombaanga uuna wa hala wukuumbileko okashona koye komayalulilo gombaanga. Ohoyi ashike pokashina kopondje ndele tuumbileko uushakashaka komayalulilo goye gombaanga. Shino ohashi ningwa oshali shaMuhongi ito futu nande epeni lyiishoshela.

Ngele owuli to nyengwa okupungula iimaliwa yoye oto vulu oku talelapo ombanga yotango yopashigwana yo oyeli yi ilongekidha okukupa omadhiladhilo nomayele nkene toshi ende.

Mo mahala gomalandithilo iinima ohayi kala mo ya tulwa melandulathano. Mbyoka yoludhi lumwe ohayi kala pamwe , iinima itayi vulu okutulwa mumwe molwashoka itayi monika nawa. Iikulya itayi vulu okutulwa mumwe noothewa, molwashoka iikulya ohayi liwa dho oothewa ihadhi liwa. Nuuna mositola muna evundakano aantu itaya kala ye hole mo.

Miitu ohamu vulu okundulukwa iinima oyindji ngaashi iipundi osho woo osikopa dhoku pungula iikutu, iikulya niikwawo oyindji mboka tayi vulu okupungulwa mo. Iinima mboka ohayi kala iiwanawa molwashoka omuntu otavulu okuyi landithapo eti monene iiyemo nongeshefa ye otayi vulu oku koka.

Moositola odhindji ngaashi ndhoka dhiikulya dhooShoprite, uuna to yi mo posheelo oto adha po omatemba ano omambamba go ku tenteka iinima uuna to kongo iilandomwa yoye. Uuna nduno to ka landa iinima oyindji oshiwanawa opo wu kuthe embamba ndyoka enene nawa opo waase uudhigu woku kikimba wu uka komashina.

Uuna omuntu ha hongo iiti ohi imonenemo oshindji . Ota vulu okuhonga oosikopa ndhoka dhi holike unene moombelewa opo dhikale tadhi pungulwa oombapila nomambo nomuntu nguka oha gwayeke nduno iiti mbyoka omagadhi opo kaayi tukwe.

Inokala wa kuutumba kiimaliwa wuli mokati koshiheke muna omiti ngele owuna uunongo. Otodhi tete e to hongo mo iipilangi wundulukepo iipundi mbyoka toka landitha ndele tomono oshimaliwa.

Omandoli nonande ogeli haga longitha aantu iilonga inayi tokoka, oyendji oyega hole. Shino osheeta woo gakale noku yambapaleka mboka haye galanditha. Ano ohaga landwa lela shono tashi eta yamone iimaliwa oyindji opo yaka kwathe mpoka pwa pumbwa omakwatho.

Uuna ombaanga ndjoka yoStandard tayi fala omayakulo komahala hoka ka kuna iitayi, ano tayi ka talelapo ashike, ohaa yi nduno nuutala wawo, mboka tawu kwashilipaleke aakwashigwana kutya, eeno pehala mpoka otapu monika omayakulo gombaanga yaStandard.

Mondunda yokulala ohamu adhika iinima ngaashi tayi landula ohamu adhika iipundi yokukutumba, ombete ya yalwa yi na iikuusinga noshowo omalapi ngoka haga kala geedhilithwa pomakende. Aantu oyendji oye hole okutula iipundi moondunda dhawo oshoka kaye hole oombete dhawo tadhi kuutumbwa kaantu yalwe.

Uuna ngaashi ombaanga ndjoka ya standard bank tayi fala omayakulo komahala gamwe hoka kaakuna iitayi yawo, ohaya yi nuutala mboka wuna oshihako tashi ulike kutya ombaanga ndjoka tayi a dhika mpoka oya Standard bank.

Momahala gomalandithilo ohamu kala mwa udha, kehe gumwe oheya mo noompumbwe dhe. Gumwe oteya mo okulanditha, ye gumwe oteya okukonga oompumbwe dhe. Ohamu kala muna aantu yena oshimaliwa lela, molwashoka aantu mboka haya landitha ohaya kala yena iinima oyindji.

Moositola iinima ohayi kala mo ya pakelwa melandulathano, mbyoka yoludhi lumwe ohayi kala yi itulilwa. Iinima itayi vulu oku kala mevundakano molwashoka otayi tidhilile aalandi kokule. Shaashi shampa iinima ya vundakana omulandi otasi ashike uunye oku konga yo nositola itayi mono iiyemo.

Owuli mondoolopa ashike owasa ondjala? Inomona iihuna koombwa dhuuwa . Tondokela mositola moka hamu landithwa iikulya yapya nale, opo wuka makele sha. Oositola ndhono ohadhi landitha iinima ngaashi oomboloto noonyama dhapya nale, shoye okugandja oshimaliwa ngoye wumone sha shomepunda.

Uuna tolongo nuudhiginini momangeshefelo ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi vulu oku kwathela opo yiku yambulepo nongeshefa yoye yi hume komeho nokweenda nawa, shiwapumbwa okuya ninga kwatathano nayo yoyatale kutya otaye kukwathele ngiini.

Moondunda dhomalandithilo ohamukala muna mboka ta yeya kwathele. Nuuna nduno wuna shoka wahala okulanda oho keshikonga mwene moolaka ngoye toyi nduno pomulandithi opo wugandje oshimaliwa wu wape wuzemo noshinima shoye.

Olusheno lwoketango olyo dhingi na oluli halu longithwa kaantu oyendji. Una wahala okulanda olusheno lyoye ndika ndele oto nyengwa otovulu okutalela po ombaanga yaBank Windhoek opo yavule oku kukwathela oshimaliwa opo wuka lande olusheno lyoye ndika lyoketango, oluwanawa shashi shampa welulanda ito kala we tofutu olusheno.

Uudhano oshinima oshiwanawa molwaashoka mboka haya kutha ombinga muudhano ohaya kala yena omalutu getu omawukole nombaanga ndjono ya Nedbank oyili hayi hwahwameke omaudhano ngaashi ngoka go mathigathano go kathanguthangu no yeli haya gandja olupandu kaasindani aanelago.

Miiti ohamu hongwa iinima oyindji. Oto vulu okuhonga mo okalekitho komakende, ohaka adhika nee moomalaka dhokulanditha omalovu. Ano omakende ngaashi ngono gomaviinu oko haga kala ga tulwa kokalekitho ho. Oshiwanawa nduno uuna omuntu ta pimpi a tule mokahalasa ke.

Owu na edhiladhilo lyokupa omuholike gwoye nenge omupopepi na goye omagano ashike otonyengwa koshimaliwa, otovulu oku longela kumwe nombaanga yaNEDBANK opo wu gongele oshimaliwa ngoye wu vule okukalanda omagano gongushu ngoka toka gandja.

Uulema itawu ti omuntu ita vulu. Omuntu ngoka ta lumbu nuulema ota vulu okukutha ombinga momaudhano ga yoolokathana ngaashi mokutondoka. Nombaanga ndjoka yaStandard Bank oyi li tayi tsu aanuulema omukumo opo ya kale nokukutha ombinga momaudhano. Shino otayi shi ningi momikalo odhindji otayi vulu okukwathela noshimaliwa.

Omiti odha simana noonkondo. Momuti uuna gwa sa gwa kukuta omuntu ota vulu okuhonga mo iipilangi mbyoka ta vulu okulongitha okunduluka po iinima ngaashi iitaafula niipundi. Ye uuna e yi ningi ota vulu oku ke yi landitha e ta imonene mo iimaliwa a wape a kandule po oompumbwe dhilwe.

Moondunda dhomalandithilo ohamu kala mu na mboka taya kwathele aalandi nokuli ooyene yoositola oye hole aantu mboka ye na aalandi komutima taye ya yakula nondjungu oshowo nombili, opo ya kaleke po ethano ewanawa lyongeshefa.

Ombaanga yaFNB nenge yotango yopashigwana oyi li hayi hwahwameke omaudhano, sho hayi yambidhidha okupa aakuthimbinga yomaudhano oshimaliwa. Nguno omukalo omauwanawa molwaashoka oshigwana otashi ningi oonkondo dhokukutha ombinga. Uuna omuntu ha kutha ombinga omaudhano, ota kala nolutu luna uukolele.

Ongoma ohayi hokelwa pondjila uuna una uunkulungu wokundulukapo iinima momiti ngaashi iipundi niitafula oto vulu okufala iihogomwa yoye pondjila mpoka hapu ende aantu oyendji opo yamone shoka tolanditha.

Aantu yamwe oye hole pomahala gawo unene ngaashi moombelewa nenge momagumbo mu na iimeno, molwashoka anuwa ohaya fudhile mo ombepo ombwaanawa shino oshe eta nduno ya kale haya longitha iipilangi mbyoka hayi kala ya hongwa nawa e tayi ningi oolaka. Oko nduno haya kala ya tenteka hoka naamboka taya landitha oko haya tenteke.

Oshimaliwa oshamukwati ndele hashamumoni. Ngoye owu li to nyengwa oku kwata nawa okashonanima koye hoka ho mono komwedhi nenge kehe tuu esiku we ka toola? Oto vulu oku popya nookapyoko ngaashi mboka yokombaanga yaNedbank opo ye ku kwathele mokukwata nawa iimaliwa yoye.

Oyendji oyi ikanyuna oluhepo sho ya tameke oku ndulukapo iipundi yawo ndele etaya kala taya landitha. Omukalo nguka omuwanawa molwaashoka oto monomo iiyemo wukalande iinima mbyoka ho longitha oshowo oku kandulapo oompumbwe odhindji dho monkalamwenyo yoye.

Ehumo komesho olya etelela omauwanawa ogendji, ngashingeyi omuntu ngele ondumba yimaliwa peke iha yalulawe konyala hoka tavulu nokuli okuninga omapuko oha kutha ashike okashina ta tentekemo iimaliwa ko taka yalulako peha lye eta kemupe omwalu gomondjila.

Moondunda dhomalandithilo iinima ohayi kala mo ya pakelwa melandulathano nawa. Mbyoka yomuhoko gumwe ohayi kala peha limwe, no yoludhi lumwe natango olu li pehala li ikalekelwa. Ohashi kala oshipu komulandi opo ashike aye a ukilila kwaambyoka a hala noheyi mono nuupu.

Ombaanga yoBank Windhoek oya konda aayakulwa yawo omagulu sho ya andjaganeka iitayi yawo noshilongo ashihe. Iitayi otayi adhika moondoolopa ngaashi Eenhana, moRehoboth , mOutyo, mOndangwa , Oshikango moondolopa dhilwe.

Miipilangi nzoka yaza komiti ohamu vulu oku ndulukwa iipundi oshowo iitafula nokiipundi ohaku tulwa nduno iikusinga ya metelwako nawa opo yikale ya gwanako. Elalakano lyiikusinga opo uuna omuntu a kuuntumbako ita ehama uuna akala ethimbo ele.

Omawudhano ogendji, nomuntu ongoye mwene hotala kutya ngoye, oto vulu okukutha ombinga muudhano wuni mboka wu wushi lela. Opena mboka wokuyoga ano aantu taya yogo oshinano mokandombe koku yogela, opo kutalike ngoka tathiki tango nombaanga yaBank Windhoek ohayi vulu oku hwahwameka uudhano woludhi ndu.

Ombaanga ya Venduka ohayi yambidhidha oshikondo sho mawudhano sho yili hayi gandja oshimaliwa shono hashi longithwa okuninga iinima oyindji ya pamba omawudhano otashi ngaashi okugandja oombandi yatsu omukumo ya tsikile.

Ombaanga yaFNB ohayi yambidhidha omaudhano. Ohayi vulu okulandela aadhani iikutu mbyoka haya kala ya zala sho taya dhana etanga lyawo ndyoka. Ohaya vulu okulongekidha nawa okapale, opo ka kale taka monika nawa. Ashihe shino ohashi ningwa kombaanga yaFNB.

Iinamwenyo ngaashi uumenye, oonkoshi, ooholongo noongolo ohayi adhika moshikunino shiinamwenyo niimwenyo mbika oya gamenwa. Uuna wa adhika toshi dhipaga oto yi mokalimosho nombaanga yaBank Windhoek otayi kunkilile aakwashigwana ya gamene iinamwenyo mbika.

Moondunda dhomalandithilo, iinima ohayi kala mo ya pakelwa nawa ya tulwa melandulathano mbyoka yi thike pamwe oyi li pamwe, oshowo mbyoka yoludhi lumwe nayo wo otayi adhika pehala limwe. Ohamu kala nduno mwa tema ethimbo kehe, opo aalandi ya vule okumona ko nawa shoka ya hala.

Oweshi tseya tuu kutya oto vulu oku ninga oma ngeshefelo to longitha ongodhi yoye yopeke? Shino otoshi ende nduno ngiini, otoshi ende uuna to andjakaneke uuyelele wongodhi yoye kutya owuna shoka to landitha. Shino otashi eta omuntu eku tumine iimaliwa kongodhi ngoye wu tumine shoka to landitha ngaashi okapana.

Oshitunda kehe oshina iimaliwa yasho, mbyoka yili hayi longithwa moshilongo moka . Kiimaliwa oshilongo kehe ohashi tulako shoka shuuvite kutya oshapumbwa okutumbalekwa, unene iilongo oyindji ohayi tula ko omafano gaaleli yawo.

Shigwana kotoka kutya uulingili owaya pombanda, nombaanga ndjoka yoNedbank otayi ku londodha nomesiku lyonena kutya kala wuli ohanda kala wu li uupathi, molwaashoka ookalya mupombo otaya longitha omikalo odhindji. Kala wa lungama opo waa ninge oshihakanwa.

Nonando haku ti eyoka enene ihali ku adha nondhimbo, shika inashi pumbwa oku ku kakamitha, molwashoka ombaanga ndjoka yotango yopashigwana oyi li omugongo tagu kwiinine oyendji. Uuna wa talelwa po kaayenda inoo ya tegelela ino kwatwa kuumbanda kutya oto ya yakula ngiini, tondokela pombaanga yaFNB otayi ku kwatha.

Owu li to mono iihuna koluhepo? Oto vulu okuya kosikola yopaungomba, opo wu ka longwe okukweya iiti ngoye wu tameke ongeshefa yoye yokuninga iipundi niitaafula ya longw amomiti. Shika otashi ku etele iiyemo e to kala wu li kungoye mwene wa manguluka.

Omuntu ota vulu okuteta omiti e ta hongo mo iipilangi, opo a nduluke po iinima oyindji ngaashi iitaafula niipundi. Ye ta kala nokugwayeka iitaafula ye mbyoka omagadhi, opo kaayi yonuke komeya, yi kalelele. Ye ta landitha, opo a mone mo oshimaliwa.

Monkalamwenyo omuna mboka taya hupu shokadhila naa oyeli ya pumbwa omakwatho. opo tuu ya vule okuya komeho nonkalamwenyo. Nombanga ndjoka yaNedbank oyili tayi hwahwameke oshigwa opo aantu ya kale noku gandja okashona hoka yena. Opo ka vule oku kwatha mboka ya pumbwa omakwatho.

Onkalamwenyo yopaife oyili tayi pangelwa koshimaliwa, molwaashoka konyala kehe shimwe to ningi owuna oku pititha oshimaliwa nuuna kuushina oho nana nondatu. Oshimaliwa oshili sha simana no nando ohashi zi kiidhishi opo omuntu eshi mone.

Mboka yena uunongo woku honga iinima miiti ngaashi iipundi niitaafula ohayi itula mo miilonga yawo, yo taya hongo wo iinima iiwaanawa, opo ya kwate ko aalandi ya kale noku landa. Shino ohashi ya etele ya kale taya mono iimaliwa yawo oyindji, taya kandula po omaluhepo.

Omuntu otavulu okuteta omuti, tegu kukutike nawa. Shampa gwa kukuta ye ote gu kweya opo a mone mo iipilangi mbyoka ta ka longitha oku ninga oshitafula. Ano oheyi tula pamwe teyi dhengele ko noomboha, e ta eta po oshitafula hoka ta tenteke ko omagulu goshitenda opo shi kale sha thikama po, sho osha kola nawa.

Oositola odha yooloka momukalo ngono kutya, kehe yimwe ohayi landitha shoka yi wete osho sha pumbiwa moshigwana. Nokuli odhindji ooyene yoositola ohaya tala kutya oositola dhopopepi naye kutya otadhi landitha shike opo ye a ete mo shimwe sha yooloka. Dhimwe dhomoositola ohadhi landitha omamate ngono haga yalwa pevi.

Konima yokukongolola kehe shimwe shoka wa hala mositola oho yi nduno peshina, opo wu ka dhengithe, ano wu fute, opo wu wape wu ze mo naashoka to lalakanene mositola moka. Mositola peshina ohapu kala nduno omulandithi ngoka ha kwathele mboka ye ya okulanda.

Omuntu otavulu akale ena ondunda ye mono ha longele iipundi ye niitafula tayi ndulukwapo oku ziilila miiti na ongeshefa ndjino ohayi vulu oku koka ndele aantu taya kala haya talelapo ehala ndjoka kiipundi hono ohaku tentekwa iikusinga opo kayi ehameke aantu sho taya kuutumba.

Omiti odhina uuwanawa owundji molwaashoka omuntu ota vulu okuhonga mo iipilangi eta eta po iipundi mbyoka nokuli yi holike kaantu oyendji. Molwaashoka oto vulu oku yilanditha po ndele eto mono iiyemo yoye ndele eto kandula po oompumbwe dhoye dha gwedhwa po.

Ongushu yoshimaliwa pokati kiilongo niilongo ohayi kala nokulunduluka. Konyala kehe esiku oyi na okulunduluka. Siku limwe oto adha ya ya pombanda, siku limwe oto adha yi li pevi. Shino oshiwanawa, opo wu kale ho tala elunduluko lyoongushu dhiimaliwa mbika, opo uuna wa hala okulanda sha to landa esiku oshimaliwa shi li pevi.

Ohakuti ondunda yokulala nenge ombete mpoka omuntu apenduka esiku lye ano oshasimana opo omuntu opo omuntu athige ombete ye eyilongekidha nawa opo woo nesiku li mu endele nawa ,uuna athigi ombete yavundakana nesiku lye oshowo hashi kala ngaashi ombete ye.

Ombaanga yaBank Windhoek oyuuva onkugo yoshigwana na oyili ya topolela iitayi yawo moondolopa konyala adhihe moshilongo. Iitayi yawo otayi adhika moondolopa ngaashi moTsumeb, Outapi, Rundu, Opuwo, Grootfontein, Okahao, Okahandja nomondoolopa dhilwe.

Miiti oha mu vulu okuhongwa iinima oyindji ngaashi etemba lyokwiiyogela, ndyoka ha li tulwa pokapomba. Etemba ndino oha li gwayekwa nduno gokutayimitha opo ka li yonuke sho ta li gumu omeya.

Uuna wa landa iipumbiwa yoye yomegumbo mbyoka yili hayi adhika kositola yo Nictus ndele owa longitha oka kalata koye kombaanga yo FNB nenge ombaanga yotango yopashigwana. Oto falwa kegumbo niinima yoye oshali shamuhongi.

Uuna ngele tokatalela po koshilongo shimwe owuna okuya niimaliwa yaza koshilongo shoye. Manga nduno inotameka okulongitha iimaliwa mbyoka owuna okuya koombelewa dhomafutilo opo wupewe iimaliwa yomoshilongo shoka, ano tamutaambathana togandja yokoshilongo shaayeni topewa yomoshilongo moka.

Oshimaliwa shefo ohashi gandja uuyelele owundji, ohashi gandja uuyelele kutya oshoko shilongo shini, koshimaliwa hono ohaku monika woo uuyelele kutya oshimaliwa shono osha humbata ondando yithike peni pamwe oondola dhili omulongo nenge dhili ntano ohashi ikwatelele koshimaliwa. ohakuvulu woo ku adhike omutse o gwomuleli gwoshilongo shoka.

Omuti oguli gwa simana. Molwaashoka ekota lyomuti oto vulu okuli teta eto li kukutike nawa nokuhonga mo iipilangi. Mbyono to vulu oku katula kumwe opo wu ete po oshipundi oshiwanawa. Shoka to vulu okushi landitha ndele eto mono mo iimaliwa ya gwana okukandula po oompumbwe dhoye dhesiku kehe.

Miipilangi mbyoka hayi hongwa momiti dha kola nawa ngaashi omingaalipi, oha mu vulu okundulukwa iinima oyindji ngaashi oosikopa ndhoka hadhi pungulwa iinima ya yooloka, ngaashi iikutu osho wo omambo. Otadhi vulu wo okukalamokombitha dhi pungulwe iikulya nuuyaha.

Moositola odhindji ohamu kala mwa longekidhwa nawa , iinima ya tulwa pomahala . Ohamu kala woo omukwatheli ano omulandithi ngono ha yakula aantu nondjungu opo a vule okukala a yakula aantu oyendji mesiku . Oha kala nduno a pyokoka nawa meyakulo lyoshigwana .

Ombete oyo ontala ndjoka omuntu konyala kehe ha kala e na hoka haka vululukilwa kiilonga yesiku ano uusiku shampa we ya. Ombete ohayi vulu okulongwa miipilangi, tayi tulwa etalashe ndoka hali kala lya longwa moondhalate nomafulafula.

Iinima moondunda dhomalandithilo ohayi kalamo yatulwa melandulathano ngaashi, iikunwa ayihe ohayi kala yatulwa pehala limwe tayi tulwa nduno pamwe mbyoka yithike pamwe nenge yoludhi lumwe ohayi ikalele, shino ohashi ningi oshipu uuna omulandi teya atalele po ehala ndoka, ihakwatakwata ohakutha ashike shoka apumbwa mbala.

Shitunda nohedhi, Shilongo nomukalo gwasho. Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho, yo oyo nduno hayi longithwa mo oku landa iinima moshilongo moka. Iimaliwa ohayi kala yina edhidhiliko kutya oshimaliwa shoka osho koshilongo shini . Oshiholelwa oshimaliwa sho koshilongo shaTanzania ohaku adhika omutse gomuleli gwoshilongo shoka.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho, iimaliwa mbyoka ohayi kala ya nyolwa edhina lyoshilongo shoka. Ohaku adhika omathano nenge omandhidhiliko poompiti dhinwe omathano ohaga kala giinima mbyoka hayi eta eliko moshilongo nenge iikwamuthigululwakalo yomoshilongo moka.

"Shitunda nohedhi, shilongo nomukalo gwasho". Uuna wa yi kiilongo yaantu, owu na okwiiyutha koompango. Owu na okukala wu na iimaliwa yomoshilongo shoka, opo wu wape okulanda shoka wa pumbwa moshilongo mo. Shino otashi ulike kutya owa pumbwa okupingakanitha iimaliwa mbyoka weenda nayo, opo wu pewe yomoshilongo mo.

Moondunda dhomalandithilo iinima ohayi kala ya pakelwa nawa mbyoka yomaludhi gamwe ohayi kala pehala limwe nokuli moositola odhindji oto adha muna uupulakata tawu ulike kutya iikwathewa oya gama huka, iikulya oyili mpaka niikunwa oyo mbiya ka.

Ombaanga yaVenduka oyi li kuume komaudhano noyi li hayi yambula po omaudhano sho hayi yambidhidha nongushu yoshimaliwa. Oshimaliwa shino ohashi vulu oku ka landa iikulya yaadhani, iikutu yawo, oshowo okuya pa okashonanima kawo, opo ya ka vule oku ikwathela nako. Shino ohashi tsu aadhani omukumo.

Uuna wuna oshimaliwa na owuna oompumbwe dhoye oho tondokele ashike kehala lyomalandithilo opo wu kakonge shoka wahala. Nuna wayi mondunda yomalandithilo oto vulu kutha okambamba moka totula iinima yoye pamwe iinima oyindji na itayi gwana peke lyoye.

Iipa yiinamwenyo ngaashi mbyoka yoongombe ohayi hikwa, ndele etayi pweya nawa opo pundulukwe iinima yomukoya ngaashi oondjatha, oongaku, oondjato nomapaya . Iinima mbyoka yili yokwakola lela oyili hayi landithwa kondando yili pevi , ashike oyina ongushu.

Olusheno lwomomeya ndoka lwa tseyika nale halu longithwa olwa ninga ondilo mongashingeyi naantu oyendji oya tembukila kolusheno lwoonte dhetango, ano lwoonkondo dhetango. Aantu otaya longitha oosola nombaanga ndjoka yoBank Windhoek otayi yambidhidha oshigwana uuna sha hala okulanda oosola dha sho. Otaya vulu okulongela kumwe nombaanga.

Oomeme oyendji oye hole okwi mumamuma miipala nolundji ohaya talelepo ositola ndhoka hadhi landitha iipumbiwa mbyoka yokwipayinda opo yakakale tayi mbambeke miipala yawo yamonike nawa.

Oonkulungu moonyala ohadhi ipandula. Omuntu ota vulu okuhoka ekota lyomuti, ndele e te li thethenga nawa, opo e ete po okatemba hono hu ulula ashike ombululu, opo omeya ga kale taga piti mo. Ohaka tulwa nduno popepi nokapomba, opo omuntu vule oku iyogela mo koonyala go omeya taga pitilile mo.

Omuntu ota vulu okuhonga iipilangi ndele ta nduluka po iipundi niitaafula. Kiipundi huno oha tula ko nduno omalapi opo kaayi ehameke nokutsa aantu ngele taya kuutumba ko. Ota vulu wo okutula pamwe nawa iipilangi ndele ta eta po ontala ano ombete yokulala.

Miipilangi mbyoka hayi zi komiti ohamu vulu oku hongwa iinima ya yoolokathana ngaashi iipundi niitafula. Omuntu ngoka ha hongo iinima nenge ha ndulukapo iinima miipilangi ota vulu okuyi landitha eta kala ta mono iiyemo ye.

Ombanga yaBank Windhoek oyili yakonda aantu omagulu sho yatopolela iitayi yawo moondolopa tadhimonika moshilongo Namibia ngaashi moTjiwarongo, moShifo, moSwakopmund AK Plaza, moShakati no moNgwediva shino oshili oshinima oshiwanawa molwaashoka omuntu ohayi ashike poshitayi shoka shili popepi naye ye ekiimonene omayakulo.

Oongwaka odhi li dha simanekwa moshitunda Namibia noku li ombanga ndjoka yaFNB ano yotango yopashigwana oyi li yeya kuthilako egala sho noku li ye li taya longitha omayakulo gombanga ashike ita ya futu iishoshela.

Oshilongo kehe oshina oshimaliwa shasho shono shili hashi longithwamo. Oshimaliwa ohashi kala nduno shina omadhidhiliko ngoka taga ulike kutya oshimaliwa shono osho koshilongo shini. Gamwe gomomadhidhiliko ongaashi, edhina lyoshilongo osho wo omuleli goshilongo shoka.

Miipilangi omuntu ota vulu oku honga mo iinima oyindji ngaashi, ota vulu oku honga mo oshitaafula shoka ta vulu okushi tula esipili opo shikale tashi monika nawa. Ota vulu wo oku hongelako iipundi tii kala hi longithwa pamwe noshitaafula shoka. Shino ohashi mu etele nduno iiyemo ngele a landitha.

Ofaabulika ndjono hayi longo iipilangi oyi na omashina ngoka haga longithwa kaantu, opo ya ka tete omiti ngaashi ndhoka dhomingaalipi ndhoka dhi li dha kola nawa. Uuna nduno iipilangi mbyono ya kukuta nawa ohaye yi longitha nduno iinima oyindji ngaashi oku eta po iitaafula niipundi. Ohaya landitha wo kwaa mboka aanangeshefa aashona taya ka nduluka po iipundi.

Oshilongo kehe manga inaashi pititha oshimaliwa oshipe shoka tashi ka kala tashi longithwa moshigwana, tango tango ombaanga yomoshilongo moka ohayi pititha oshiholelwa shoshimaliwa shoka opo aantu yeshi nongele, molwaashoka ethimbo oshimaliwa oshipe tashi piti ookalyamupombo ohaya kala ya ningila ko elago taya vulu oku kengelela aantu.

Ino kala to hepekwa komadhiladhilo nkene wuna okupungula nokukwata nawa oshimaliwa shoye uuna wuli mondoolopa yaNgwediva oto vulu okuya mekwatathano nomunawino okuziilila kombaanga yoNedbank koshitopolwa shonet plan Karl Kapewasha, opo ye ekukuthileko nkene yoshi ende.

Momagumbo gopashinanena, mehala nenge mondunda yokugondja oto adha mo iipundi ya longekidhwa nawa oshowo oshitaafula. Poshitaafula mpoka opo aantu ohaya lile. Nokiipundi hoka aantu oko haya kuutumbwa uuna taya ningi owandaha nenge uuna ya gondja tuu taya tala nande oRadio yomuzizimba.